Man ye cal pa jo ma gitye ka myelo myel me tekwaro ma meggi ma jo mukene guilo cingi aila ka jo mukene gin gitye ka goyo bul ki i ngegi bedo calo gunyongangyoga.

Mon man gitye ka wot dok mon man gitye gin adek kun gin weng guruko kala bongo mapadipadi kun ngat acel tye ma otingo latin i cinge kun ngat ma i dyere-ni oruko bongo ma bulu.

Man aye cal pa jo ma gin ocung acunga ka gin ti ka wango nyonyo mi yubu wang dirica ki doggola ka ngat acel obedo abeda i wi pikipiki ma mege